Ñaari clóor moonekani cloor bu ci koow bu bulola clóor bu ci suuf bu xonxala waayen clóor bu ci suuf mi amaat benneen clóore buñu tandaw ci sufam.

Ñuws pepa moo nekkani nus peppa bi mingi tudda standard nus peper amna goor gu taxaw ci diga bi amna ñetti jigéen yu nekk ci suufam ñi benna junne ci pegga ñeta ñu taxaw ci fota bi.

Benn peeri dala monekani peer bi bu ndejoorla. Ak bu càmmoy peer bu nulla ci kow mi ngi nete ta mi ngi am ay rëdda.

Barab bi barab bi lekkokaay la ay nit nyu weex nyugi toog ci barab bi di lekka ay toogu ñyigi seen biir te ayta mit nyung leni jox ay palaate cif yunu lekkee.

Ay lijum no nekka ni lijum bu foto bi wone lu bari moo nekka pataas kaane mi ci pega pataas yi ak jaxatu itimit kanne bu xonka amna ak kanne bu werte amna.

Benn kele ninterel chi fukonxa kele bi mi ngi am ñeti boppa te kele bi dafa niroo lu xomaat.

Lal bu ees moom lany dugal ci neg bi. Lal bi ningi lal mous ci kowom, te kuloorii lal bi mingi nekka lu weex lu nete ak itimit lu ñuul.

Ñetta talli bi jigéen ningi sol seen yiree daara ningi wekko baag te ité mit ningi kaalug ningi dox ci peng tali bi mo neka korandeng tali bi.

Jigeen mi ngi taxaw di foto jigéen bi mi ngi sol lu gudda talum sol dafa dàng ci yarama bi mi ngi letu yoka karogi ta mi ngi taxa caqa ak lam yu weex mi ngi teye sàgbu ndaw.

Auto bu és neen gaare waayen. Amna gorgu taxaw ci pega auto bi. Auto bi mi nga am luy ñuul mi nga am iti mit lu weex.

Auto bu weex mo nekka ci taalé bi auto bi mongi taal signalam te monge dem monge dox ci taali bu nuul.

Benn jigeen moo taxaw joxni gannaawu boppam bi kara bi dafa ñyuul ta dafka jokkalante mu ngi taka jaaru noppa chàmoem bi moo feeñ.

Néggu dekkokaay moo negan még bu terasla ni am kepkat bur yegsu teras yi beneen bor bi nekoterasengal sengal bu dafaxonku.

Amna benn jigéen dafa taxaw mi ngi sool yiree bu gudda karaw gi mi ngi ñyuul mi ngi takka ay jaaru baarami loxi dafka ay yokka mi ngi taka iti miit jaaru loxo.

Mësini tosam moo nekane amna goo gu tog ci mësin bi di rabba mësin bi mën neen ci raba yiree siru tam mi ngi am ay guuum.

Mbuba bu nete mo nekani mbuba bi nifi binda binda twaab ñaari góor mingi joxante loxa mbuba bi dafa nete danaka nete clóor nete moo ëppa ci guba bi binda yëpp gono ñuul.

Juróomi góor notok ni goór gu suneka mingi takka montoor ci chàmoon te nyam ñopp ningi sol mbaxana ñum juroy neel bi ireebum sol dafa weex iréebum sol ñurogut nenti ñi yireeyum sol.

Geñcax besi bi bi ngi focci te mingi am xo br xob bi dafa weerte besi mënneen ko dundee moneka nika soppi cere te iti mit mala yi wala daxaba yinde liggéer mënneen ko dunde wala jëfandeso.

grgi def gitar gitaar bi tusani gambi gitarbi mugi am ay boumu boumu Yi barinen wy boumu busi nek ak lumoi wax gorgi mugi yake popam ci gitaramgi ndaysanam mugi wax sax loui jaman

Picha ba ngina faw ngirala gi yaram bi dafa am ay kuloor. Ni ngi am kuloor bu xonxa bu ñuol ak kitimi bu weex picca bi daxa firi mbëge yi.

Amna jigeen bàni sollu gudda yi réebum solde fa ñool takkuloor bi mingi am itimit bu nete mingi tee sagg bu xonga ta mingi takka cen ci doxam bi mingi takka itimit lam ci doxam bi ta mingi sol teg ci bu xombi.

ay nango daara yu góor ak yu jigéen mingi taxaw ñjangi foxtu tannngi sol seen yiree jangokaay te ñum ñepp noon nido yiree amna mangu sol yire bu weex taxaw seen ganaaw.

Bena dal ndejoor bu xonga moo nekka ni dala bi minga am kuloor benn. Kulóor bi dafa weex mu jokklante beneen culóor bu xonga, Talan bi benn bor bi dafa nette beneen bor bi dafa xonga.

Benn doktoor ngit taxaw, ci pegg masin bi di jàppale malaad, doktoor bi amna lumi jox malaad bi, lu weex lamkey jox.

Ay warokaay nyung lendi dawal ci tali bi welo mingi fi rydar mingi fi akati mit ato mingi fi amna góor gui dawal bena moto, benna ryda.

Amna xoral bu taxaw xoral bi ni ko soral yiri jigeen waramba bu mag neen soral xoral bi tañ ko solo itami teg bu ñuul ak dall koket.

Telefon yi nende mina di jokkanté nit ñu nekk seen bërëb telefon bi mongi am ay kuluur té ittamit mongi am ay numero yunu bos.

Benna laptopp ak telefon moo nekkane laptop bi ci ganawam dafa weex ta ningi tërël telefon ci pegem.

bërëb bi bërëbbi football la, arbit yaa ngi ci biiram aki tamit football la yi ñingi sen biir, ma góor gu sol yiree bu xonka te am benn arbit ñi ngi yëgati drapo bi chi caw.

Peer dala yu weex noo nekkan yi peer dal bi mingi am ay klorkulóor bu weex moo ëpp ci kuloor yi ak bu nete kuloor bu ñuul mu ngi seen mi ngi ci mit fi te dale koket la.

Ñaari saak moomnen lerol fikbsaggi ekolla mën na nekk itmit benn sak bi saggu nosookaay sutoma jigeeni yunu jëfandeko saggi ni nga am klór yu ñool ak yu weex.

Baloŋ bunidi footballe neen texiko te balamuy mingaam ay kuluur moom dën kate balongo ci teeraa yi, Te ayté mit kuluuri ngi nekka yu weex bu xanxa bu ñuul ak bu nete.

Benna soxnamoo taxaaw mingi sol yi rëy guuda ta loxa yi robala te mitee sagg bu xonga gi msormusooru bu weex te amna ñi sol mi ngi létu mees.

Banana nent rëlfi banana bi dafa ñoor xom lu am solola ci dund dooma adam banaana bi dafa nette te saamu bananala.

Standard newspaper moo neka ni, te ñaar ñu raññe ci réew mi ñi ngi ci fota bi , mooy kann sutuma kenn nek den ka rañe bu baaxabaax mooy buuru réew, mi mingi tudda adama barrow.

Benne drappo moo nekka ni drappo bi mi ngi am ay coloor te cloori ningi nekka bu xonxa ak bula bu ñuul akdemit bu ñuul te lu weex mu moone ni xaajalee.

Garabu chosaan mo nekkani, ta mi ngi tudda taba. Juróomi doomi taba mi ngi nekk ci xotu taba bi, te doom bi dafa xonga. nikoy jéfandekor, lu baaxla ci biiri doomi aadama. Dafay dimbalee doomi aadami purr mu muna dem wanak sulu yomba.

Ay moto nguur ni ngay daw ci talé bi ni ngi sol seen toni ak seen masi di parepaare di daw ci tale bi tax ni ngi sol seen toni na ko asube.

Standard newspeper nini gi ci fota bi , te standard newspeper bi ñaari góor ni ngi fi , benn góor gi mi ngi watu nel fande bu set weec tamit mi ngi sol lo net. Kenneen góor gi mi ngi sol mbaxana tamit mi ngi sol yire cosaan.

Kartongi nen mom ngee na gis si foto bi, ci kartong bu né dafa am nen te nen yi dafa netteh.

Peeru dalla ñen gi ci fotta bi peer bu netetala ta mi ngi am ay kulóor dallu ndejoor bi ñiki wet ci dali càmmooy bi te dal yi mi ngi am culóor yi weex ci biir.

Ay moto ningae daw ci tali bi, benn taxse bu nete moo jiitu, ta ni ngi toppa ci rang bi, ci guddune neka mora ngi taxal seen lampa, purni mëna gis funi jem.

Berebi berebi jàngokaayla, mi ngi am ay negg yu bari. Te neggi dona rafeet bu jagi dayo. kuloori neegi ci kaw mi ngi am lu weex te itimit mi ngi am buntu yu ñuul. Te dafa niroog ay weerneen.

Góor bui balong moo taxaw ni ta góor bi mugi dëkka gaana ni nyugi sol seen toni wi te amna lumi xool xolam bi dafa mat torap.

Ay nit nu ngi genn ci mbéddami di won seen bëgga bëgge ci seen réew ni ngi yooxuta yëkk ti seen loxoo tax ni ngi sool ay yiré yu neté goorak jigéen ñum naw jaxaso ci seen biir.

Aye xale yu ndaw nuy foo fooye cosaan foobi mingi tudda nangal gele te ningi wey seen weye cosaan nangalgele nagataake mi ngi tudda ay diiw takkun tudda sveka yaaka jege naka xeca pur mu ñyaw teh su genne fofunonu du bokk ci foo mi fobu neexla.

Mësen bu liggéekaay neen taxawalni. Te mësen bi bu am doole la mëna liggéey lu yaatu ci ay waxtu. Te am na góorgu tog chikow mëseen bi di kontrool baar bi.

Bena potu yu nen bi ci fota bi jaykat banka cëye ci loxu càm mooyam. Jugi ningam ay kulour bi gu baax la ci yarumu dëm aalena te dafley neerall.

Ak benn sox namo taxaw ni te mingi sol gudd yiréebi dafa werta te mi ngi am ay kuloor yu weex mi ngi joklanta ba pambi ta teglam sol mi ngi am jaaru yu weex te itimit mi ngi xol ci boori ndejoram.

Ak benn soxna motoog ci tëggu bu nete, te militi karaw jokkalanté , ni sol boomu weex ak mingi taka ceen.

kele moneka kele bi mi ngi am ñaari bopp te kele bi dafa xomaad moom nikeey bufenil ci lu bari mën na seere ak weti bolon.

Ay moto ño gaare ci palas no nèkka ni bërebi ligéeyi Kay lami nirook te gór gi mi ngi waaja ubi bunta bi duga ci bi ram.

Ak benna soxna mugi taxaw dutti lekkati chosaan mugi takka jaarom lamam ak cakk chosaan te mugi retan retaan bi jeggina dayor.

Ñaari sola tang moo nekkani sola bi ci seen suuf ñuñ fa tabax nek, nek bi fofla masin yi nekka ndax sola yu am doole la.

Ay nango daara ningay taxaw ci foto bi te ndango daarey noo nido seen yere seen digga ning fa taka belta bu weex te seen dëna ning ame xamekaay purni mëna xame ban daarala.

Ayy ndongo daara ak góor ay jigeen ñoo taxaw ci foto bi góor ñang ci kanam ñar ñange joxante loxo ten amna ñu leeni foto yeneen ndongo daaray ñi seen ganaaw te ñu ñu nosol a sube mboomi dafa weex seen sipawe ak tube yi dafa bula.

Ay ndong daara ñi ngé bind amna ñanga xamné ñoom nonni roo yirée way ñene ñi ñu dewon yi rée so ñu niiw ñunu réewur yirey noo nekka seeni ñi jéete.

Bennawaay mingi sol dalam dalu chàmmooy bi neen genn ak tankam bi dala bi dafa weex tamnga sëpa ci suuf.

Ay ndongo daara noy taxaw di foto ak seen njiit ndongo daara yi amam ñag xam sñu sol asube ni ngi kaalu yu weex mbubu weex ak tubey yubbu la ñu ngi gurubo di jël foto.

Ay armé nyu taxaw nee tiye feteel armé bi armé Gambia la tex nungi nduru yu nduru yeree nyempa ngi sol mbaxana nyum juroomi arme arme te nyu nduru yi tamit belta.

Ay garab yni sax ci ndoxseen banxaa ci ñi ngi wàla ngaan dafulaal ndox mi dafay sampareene tafu boobar defay gëna lawlekk di dem lu am solo la ci ndoxmi te tax jën ñi am uni nokketa itimit seen baribu dekkukaay la.

Ay masini ligeey kay marton mi ngi fi same mi ngi fi turnawis mi ngi fi tép line mingi fi slotap mi ngi fi lonet mingi fi ak yenen ak yenen

Palaatu lekk moomneen wone fi palaat bu weexla ci biiram mi nga am ay lekk yu neex te bori ay lijum te itimit nëkkoon lijum kesé ak sipasipamin ci biiram cukken min ci biiram.

Benac kaye neen wone fi, ta si kaye bi foto bu yaggala, te dafa ni rog niñu weex, ta si kaye bi nin fi bind ay bind angale.

Naari pagg di jaaru noo def ci paket loon di jaay. Paket yi bari neen home waaye daana ka yippa jarr neen bam des ñaar peer, wala benn peer mooy bu chàmoñ ak ndejor bi.

Naaru peeri jaaru ñomoo neka ni te peeri jaaru yi mongi am ay kulóor kuloor yu baare te peeru jaaru bi wurusla wurushu ngalam.

Seet bi seeti cosaan la mongi tiye leketam nyun ga takal cosaan yu ci doxam bi ak ci loxay yi munga tek malanu seet si kaw boppambi tex leket bi ñyun ko raba rabi cosaan.

barab bi baraabu jaamokaay sonu boroom la mongi tudda juma jumaa bi mongi am soror yu goudu te jumaa bi pintuor bi dafa weex juma bi njong ko laame te ming am bunta dugekay amna goor guy dawal welo ci pegam

Ay garab ak neekk ning ci pega géggi te amna benn nakk buy dogontu di dox di dem yoonam garab i guddaneen torop ta kerge nirogur kergu sedda.

Bërab bi bërab bi jaamokaaye yàlla la nyu ngi ci birr chorch ñaari góor ñyu ngi taxaw seen pehgah dileeni waxali seen diineh nit ñyangi yekki tisen laxo am na ñyu seggu.

Ayy mëseni liggéekaay neen wane fi mëseni bi dafay jàxxe sima bu am doole la pur mëna jàxxe sima te ci jàxxe sima bi sima bi dafay maase ta liggée bi dafay rafet tagaaw moo tax ñu bari dankedelli waas di jël ay levres nga xam seen liggée bi gaaw.

Karmeh bi ñukoy jëfandeko moo nekkaa ñyu nekk ci jànga yu koweh yi te kàrmeh bi ku bindi karmeh bi mugi binda turam te yeh tamit migi binda SI nyu ko muna jëfandeko.

Standard newspaper bi mingi waxal askan bi. Goór gi gu ci fota bi te gór gi mi ngi solu sole nit waap.

Ayy motone rang ci bërab bi motoy amna yu puseer ta bu nekka shigganaaw minga am man ndarga.

N foto bi migni wan fimooy gambia, gambia fum tambale ak fum m, te ci foto bi mi ngi am ay krkuloor, witi mit lu ci digga bi mi ngi am, si mbolu janta bi.

Njaari góor ningi ci foto bi teh ay footbala len, kenah ki Gambia lam dehkah, soo ku sol lu weexali mingi dém pur dórre bal bi, waen góoru gambien bi mi ngi jeum leh pur kalé bal bi.

Chuu mo nekka ci fota bi chu busikow ak bisi suuf dëwun benn ñaari fasa ngi toggala busi kow libusi suu gisun jëni wa ningi gis lijom bi ay lujom ci kowam.

Masini tangokaaya ndox moo nekkal ni masin bi nu nga ploog ci soket te rimot ak benn tére mi ci peggam te iti mit ñu nga acc ko taabul bi.

Pèrr daal la bi ès neen daji ci carton bi tekk ko carton bi, pèrre dalla bi mungi am ay cloor, coloor bu weeh ko lal ci suuf.

Ay bindokaayi moo nekka ni tytami amna bena bukk bu nekk ci pega bindokaay yi maanam bagasu jangokaay neen tiral ni te bindakaayi nugi bari ay fasan fasaan.

Benna baŋg moom neen wonefi ban bu weex la mi nga am nenti tanka ñendi tank yépp donoo weex waaye ci càrtali dafa ñuul mi nga am toogu wideokaay te iti mit mi nga am ay bon bon.

moto liggéey kaay yoon moo nekkani, ningi liggéey yoon bi, ay betoŋg yu ñuol neen lal cikhow tali bi, amna ñuy topp ci gënaw motori, te ningi tey seni peel.

Barab bi barabi lekokaayla barab bi ñikaranse ci taabul bi ñifa laal manaan bu àndak fulor manaan bu weex la ta benna mënaan moo tarawese ci digga manaan bu weex teh kuloor bu xonga la.

Nek bu mortali tabax moo nekani nek bi mi nga am ñaari palanteer ta kuloori palanteer bi dafa xonga mi nga am itimit bundë bu xonga ta raaraax bu eesla.

Ak jiggéen mi ngi raxas loxam yi tam koy raxa ci barigo bi dafa am robina dangay wis lake ndox mi ñaw.

Newspepa neen giss ci foto bi newspaper bi mu ngi amme góor ak jigéen ñunuy wax seen mbir ci newspeper bi te mi newspepar bi mi ngi am ay binda yu xonku ak yu ñyuul .

Benn peeru dalaat ingeci foto bi peeru dalla bi mi nga am ay kuloor bu ñuul mi nga am bu nete ak tamit bu sokola ci kow kuloor bu xonka mofa neka tamo ëpp.

Benn dala koket bu guddaane kani, dalu ndejoor la, ca dalla bi daanaka benn kuloor mokalal, kuloor bu rafela, ta dala bi mi nga am buum pur yokkokaay, wala bu ñeewkaay.

Ay moto ak ay auto nyetti tanka ay nit yu lal ci pégataar bi di jaay moto yanga yébbu nit ni ñangé jaay ye nit yi.

Peeru daala moo nekani peeru dala bi mingaam ay bën bën. Te mingaam ay clóor dani cosaan yu yaggala te. Ni ka teg cikow taabul bën bën yangi bari.